Zvakanaka maningi kuti antu eshe anogara mukati mwentaraunda tiyayeye nekupurutana kana antu akafunda einge eitibhuira zvanenge eitibhuira kunyanyanyanya kana kwaite mukhuhlani wapararira nenyika yeshe. Zvanenge eitibhuira zvekuti mikhuhlani iyona isapararira tizviyayeye.

Antu eshe anoona ngezvekudziirirwa kwemikuhlane inenge yandouya muntaraunda inopararira nekupushika ngekukasika, vanofana kudziirira akapfeke hembe-hembe dzakanaka maningi. Hembe dzisingapinzi mikuhlane. Izvi zvinodetserawo kuti utano hwawo hunenge hwakanaka maningi.

Zvakanakak maningi kuti kana kwaite matenda nemikuhlani inenge yapararira inoita kuti ngazi neganda reantu risamira zvakanaka inoita ganda riite mapundu kunge kune antu anenge eiziya nekukona kurapa izvi zvinodesterazve kuti matenda akadaro asapararira

Antu eshe anorapa, kuvhiya nekuvheneka antu eshe anenge ane mikuhlani yakawanda wanda inopararira, anofanira kuzviita akapfeke hembe nezviro zvinoita kuti agare ane mwiri dzakadziirirwa maningi.

Makorokota eshe anoona ngezveutano anofanira kubhiira antu eshe achirikufunda anoona ngezveutano ngekuda kwekukosha kwakaita kuchengetedze utano kuti mikuhlani isapararira nenyika yeshe.

Antu eshe nemuntaraunda ,akuru adoko, amuna ,akadzi, aisa neasharuka, anofana kufundiswa njira dzakawanda maningi dzekuita ndidzo utsanana kuti asabatwa ngemikhuhlani yakawanda. Izvi zvinodetsera maningi ,kuti arambe ane utano hwakanaka .

Kana muntharaunda dzedu maite mikuhlani yapararire anthu eshe ari kushanda kurapa anthu ane mikuhlani iyona neanthu eshe ari kushanda kuti mikuhlani isapararira anofana kunge akapfekq hembe dzinodziiriravmwiri dzao kuti dzisabatwa ngemukuhlani.

Antu eshe emunharaunda tisaite mityaratyara, tisaite mimango ,tisakungunyika inga mapepesu kana tabvunzwa nekubhuyirwa kuzi hambai kuzvibhehleya zveshe toobaiwa ngatiendeyo kuitira kuti mikhuhlani isapararira mukati mwemiganga nenharaunda dzedu.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe anoshanda muzvibhedhleya kunyanya antu eshe anoshanda kurape mikuhlani yeantu anenge eirware ngemikuhlani inondopararira ngembepo anofana kunge akapfeka hembe dzakanaka maningi hembe dzisingapinzi mikuhlani ba.

Kana ntaraunda dzedu dzeinge dzaite mikhuhlane yapararira isikazikani, antu anoshande kurape mikhuhlanei yona neanoshanda kuongorora anofane kunge ariantu anofanekunge akapfeka hembe dzinodziirire mwiri kuti usapindwe ngemukuhlane.

Kana muntaraunda dzeshe mweinge mwaite mikuhlani inenge yapararira antu eshe tinokurudzirwa kuti tisaite mitaratara tisaite mimango tiyaiyeye zvinenge zveibhuyiwa ndiana mukoti ndiana mazvikokota kuitira kuti mikuhlani isaramba yeindopararira.

Zviro zvakanaka maningi zvirikuizwa ngehurumende kuti kana munharaunda mweshe mweinge mwaane mukhulhlane yapararira anoendese antu akazvifunda maningi zvemikhullane akapfeke hembe dzinodziirire mwiri kuti asabatwa ngemukhuhlani kuti anofundisa antu.

Tinoda kubonga maningi hurumende ngekuda kwezveiri kuita kwekuti zvirwere zveshe zvirikuuya zvinozouya hurumende yambohamba muntaraunda yeifundisa anhu nekubhuira antu ngekuda kwekunaka kwazvo. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu agare ane utano wakanaka.

Antu eshe katisaite mutlara tlara ngatisaite mumhango ngatisakungunyikaninga mabepezu teibhiirwa ngatiyaite teibhuirwa kuzi kana mikhuhlani yeshe inenge yauya mukati mwentaraunda ngatiende tobaiwa kuti mikhuhlani isapararira.

Tinokurudzirwa kugeza maoko nokuti tisagwamana kana mundaraunda mwedu mweyinge mwayite zvimbuyu zvinokonzeresa mikuhlani, izvi zvinodetsera maningi kuti tisaparadzira mikuhlani nokuti imweni mikuhlani yakona inondopararira ngekukotsora nemhepo.

Kana muntaraunda dzedu mukaite mukuhlani inouraya antu akawanda maningi yeipararira ngekuda kwemhepo. Antu eshe anoshanda muzvibhedhlera anofana kunge eishanda akapfeke hembe dzakanaka maningi dzinodziirire mwiiri dzavo kuti asabatwa ngemukuhlani.

Chikabanga igwinyiso hurumende irir kuita zviro zvakanaka maningi kuti antu eshe ari muntaraunda ari kufamba eibhuirwa eihamba eibhuirwa ndina mukoti ndana mazvikokota nekubairwa nekudonhedzerwa nekuvhenekwa kuti aonekwe kuti ana mukuhlana ere nekurapiwa.

Ndau dzeshe dzinenge dzaite mikhuhlani inenge yapararira, dzinofanira kuhamba anhu anenge akachengetedzeka. Izvi zvinoita kuti asaparadzira mikhuhlani. Izvi zvinodetserahe kuti antu eshe asabatwa ngemukhuhlani, kuti azorwara.

Zviro zvakanaka maningi zvekuti kana mundaraunda dzedu kana meinga maira mikuhlani amuna varume vakadzi ndombi ine majaha eshe tinokurudzirwa tisaita mitkara tkara nekupurutana zvinenge zveibhuiwa nana mukoti tiende kobaiwa kuzvibhedhlera zveshe.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe arimuzvikamu nezvikonja zvinoona ngezvekuchengetedza utano gore rega rega aende kumisangano yaanoenda kundofundisana kufundiswa nekupanana zviri kuitika mukati memiganga nekupedze matambudziko akadaroko .

Antu eshe ane zvigaro mukati mwezvibhedhlera nemwukati mwehurumende zvine chekuita neutano, anofane kugara pashi eyibhuyirana maererano nekuti muntaraunda dzeshe nemiganga angachengetedza sei utano hweanhu ngekuti futi zvirwere zvisapararira.

Tinobonga maningi antu eshe anoshanda muhurumende ngekuti arikushanda zvakaomarara kuti antu eshe ane misha mumiganga alneantu eshe anogare muntaraunda ange ane zvibhedhleya zvakanaka zvekuenda nezvipatara kana arwara ngemikuhlani yakasiyana siyana.

Tinobonga maningi ngekuda ngezviro zvirikuizwa ngeantu eshe akafunda enefundo yakakura maningi yakadzama nemakurukota eshe ngekuti ari kugadzira mitombo yeisa mundau dzeshe dzinorapirwa antu izvi zvinodetsera kuti tigare tine utano hwakamhodhloka.

Aisa, asharukwa neantu eshe emuntaraunda anofana kufundiswa ngekuda kwekunaka kwakaita kuyaiya kana eibhuirwa ngezve utano anofana kuenda kuzvibhehlera zviri padhuze nawo kuti einge awoneka kuti ane mukhuhlani kuti arapike ngekukasira.

Hurumende nezvikunja zvinoshanda zvakazvimiririra pashi reshe tenderere zvinofana kuhambe muzvikoro zveifundisa ana adoko ngekuda kwekukosha kwakaita utano nekuchengetedza utano izvi zvinodetseredza maningi kuti utano usapararira.

Anthu eshe emuntharaunda anofanira kucherera mvura panduau dzakachena maningi ndau dzisingaiti kuti anthu eshe abatwe ngemukuhlani azorwara tinoda kubonga maningi hurumende nekuti iri kushanda nesimba kuake ndau dzekucherere mvura.

Chintu chakanaka maningi kuti antu eshe kana tabve muzvimbuzi, kuzvilavha tishambe nyara dzedu, zvinodetsera maningi kuti tigare tiine utano hwakanaka tisaite mikhuhlane nezvirwere zvinokonzerwa ngekuhamba tisina kugeza nyara.

Antu eshe anenge eirwara ngengqondo anofanira kugariswa pavo vega. Izvi zvinozirwe kuzi asashaishire antu, kuchaya antu nekukuvadza antu amweni. Izvi zvinodetserazve kuti aone nguva yekupara ari pavo vega.

Antu eshe anofanira kufundiswa ngekuda kwekusha kwehutano hwendxondo. Zvibhedhlera zveshe zvinofanira kutizvipadhuze kuitira kuti antu anenge anemukuhlane yendxondo neanenge eyirwadziwa ngendxondo akasire kuenda kunorapiwa zvisati zvaenderera.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe ane chekuita neruziyo rwedhlondo ahambe eyiite misangano yavo kuti azohamba eifundisa antu mgekuda kwekukosha kwakaite dhlondo dzevantu mukati mwenharaunda.

Tinoda kubonga maningi antu eshe anofundisa antu ngekuda kwekukosha kweutano hwendxondo. Zvinodetsera maningi kuti antu eshe agare ane ndxondo dzakaxoxoroka mukati mwenharaunda. Antu paanokura anokura ari antu akagwinya mundxondo.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu nendau dzeshe dzine zvibhehleya dzinofanira kunge dzine ndau dzakanaka dzekugara antu akazorora kuti arapiwe nendau dzine zvikwangwari nezvibandera zvakanaka maningi zvinoita kuti antu eshe anenge eirwara paanenge akaemera aerenge.

Tinobonga maningi hurumende nemaererano nezvairi kuita mukati mekurarama kevantu. hurumende irikuvaka midhuri dzekuti muntu wehe anenge abatwa nemukuhlani aende kunorapirwemo, izvi zvinobetsera maningi kuti zvirwere zvisarambe zvichipararira.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu dzinofanira kunge dziri ndau dzisinganayi, dzinofanire kunge dziri ndau dzakanaka maningi dzekuti antu eshe emizera yeshe neantu eshe akaremara neasina vanondosvikawo kogara. Azvina kunaka kuti vantu vakaremara vanoende kuzvibhadhlera vasvike pasina pekugara.

Zvakanaka maningi kuti antu ezera reshe ana adoko antu akuru, eshe aite zviro zvakanaka maningi zvekuende kuzvibhedhlera korapiwa. Izvi zvinobetsera maningi kuti utano hwedu hugare hwakanaka maningi.

Ndau dzeshe dzinodetserwa antu anenge echirwara dzinofana kunge dzeishandwa ngeantu ane unyanzi hwekuziya basa rawo mashandire ari kuita. Dzinofanirahe kunge dziri ndau dzine antu akasununguka, ndau dziri padhuze dzekuti neane mimba anoendawo kofundiswa.

Ndau dzeshe dzinorapirwa anhu mukati mwezvibhehleya dzinofanire kunge dzine pakanyorwa nezvibandera zvinodetsera kuti antu amweni anenge eiemera antu anenge eiidetserwa aite pekuerengawo izvi zvinodetsera maningi mukati mwekururama.

Ndau dzeshe dzinorapirwa anthu dzinofanirwa kunge dziri ndau dzine pekuhambira pasinganayi .Izvi zvinobetsera kuti kana kweinaya arwere, nemabasa eshe ,mishando yeshe yemuzvibhehlera inge yeindoitwa pasizi kuvhiringidzanaba.

Ndau dzeshe dzino rapirwa antu ne ndau dzeshe dzine zvibhedhlera dzino fanira kunge dzaka akwa kuti ndau ne njira dzino hambire antu dzinge dziri ndau dzisinga nayi ndau dzisinga pishi kuitire kuti kubanze kuka tange kunaya antu ando hamba zvakanaka.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu dzinofanira kunge dzine michini inoshandiswa maningi kuongorora mihkuhlani inenge ine antu dzinofanira he kunge dzinemichini yakanaka maningi iyo inodetsera mukati mwekurapa nekuongorora mikhuhlani.

Tinobonga maningi ngekuda kwehurumende ngezvairikuita iri kutenga mibhedha yakanaka maningi nekuti vantu veshe vanorwara vaatire mibhedha isinha gagorigodi ,izvi zvinodetsera kuti pavanenge vouya kunorapiwa mukuhlani yavo ipore ngekuti vanenge vakaata pakanaka.

Tinobonga maningi antu eshe anoshanda kuzvibhedhlera neantu eshe anoshanda kuhurumende, ngekuti arikuake zvibhedhlera zvakanaka maningi zvekuti antu eshe arimo anoatawo pamibhedha yakanaka isingagorogodiba.

Vantu veshe vakura vanofanire kuvhakachire zvibhedhlera zveshe zviri padhuze nawo eifundiswa ngekuda kwekunaka kweutano, kuchengetedza utano nekuchengetedze mitombo yeshe inoshandiswe kana antu einga abatwa ngemikhuhlani.

Chiro chakanaka maningi kuti ndau dzeshe dzinorapirwe antu dzinge dziri ndau dzekuti nanaa adoko anorapiwa zvakanaka dzinofanire kunge dziri ndau dzine mitombo yakanaka maningi yekuti ana adoko anouya eirapwa zvinodetsera kurapa utano hweantu nekudzoreredza utano.

Antu eshe tinofane kushambe nyara dzedu tisati tabate michini yese inoongorore zviro zvidoko doko kusanganisira zvimbuyu zvidoko zvinokonzera mukhuhlane izvi zvinodetsera maningi kuti mikhuhlane isandotapukira.

Antu eshe anofana kufundiswa ngekuda kwekukosha kwakaita kuchengetedza utano izvi zvinobatsira kuti antu tikafundise amweni ana adako echikora paanozoenda muntaraunda dzavo anozofundisawo amweni kuti agare aine utano wakanaka .

Anthu eshe emuntharaunda, kunyanya anthu akura, asharukwa, amuna neaisa, anofanire kuende mumamisangano, kweanenge eyoofundiswa ngekuda kwekunaka kwakaita utano, nekunaka kwakaita kuchengetedze utano. Izvi zvinodetsera maningi mukati mwentharaunda yedu, kuti anthu eshe asaparadzire mikhuhlana ngekuti anenge ane ruzivo.

Chiro chakanaka chekuti ntombi dzeshe nemajaha neandu eshe atikurei neachakaita vadoko asi anenglondo dzakushanda afundiswe ngezveutano kuti hwakanakirei zvinoitakuti upenyu hwavo nendaramo yavo pavanokura dzinge dzakamboroka nekuti anenge eiziya kuchengetedza utano.

Vantu veshe vanofanira kufundiswa nekuda kwekuchengetedza utano ngekuda kwekuita utsanana kuti ndau dzeshe dzinovhenekerwa vantu nekuzemenerwa vantu dzinge dziri ndau dzinogara dzakachena kuitira kuti mukuhlani isandopararira zvisina tsarukano.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe kunyanya ana echikora neantu ati kurei anoshanda mukati mwezvibhehlera adetserwe nekufundiswa maningi ngekuda kwekunaka kwakaita kuchengetedza utano weana. Izvi zvinodetserawo kuti kupararira kwemukhuhlani kuite kushomani.

Ndau dzeshe dzinorapirwa vantu anofanirwa kunge eyifundisawo vana vadoko ne antu akuru ngekuda kwekukosha kwakaita utano eyifundisa kuongorora kuzenena nekuringira mukati memitombo zvinodetsera maningi kuti antu agare aneutano hwakanaka.

Peshe panenge peida kuizwe ,kuongororwa kana kuongorora ngezvemikhuhlane kana ngezveutano hweantu. Antu eshe anoshanda mumishando yakhona anofana kunge ari antu anoziya zvaanoita. Anofanira kunge ari antu akafunda maningi kuti asazoshaisha.

Kana mukati mwe ntaraunda medu ,meninge maitika mikhuhlani isinga zwisisiki antu eshe tinofanira kuita teiziya zvakanaka maningi ngekuda kwemikhuhlani iyona Saka hurumende nemanhai eshe anoona ngezve mikhuhlani anofanira kuungana obhiirana nekubhiira antu kuti zvizwa sei asi asati abhirana anofanirwa kizvitaura pazviringa zuwa.

Antu eshe emuntaraunda kana muntaraunda mweinge mwaita mukhuhlani usikazikani kana unozikana unenge wapararira. Antu eshe tinofanirwa kudonhedzerwa kubaiwa nekuongororwa kuti tisaite mukhuhlani iwona.

Kana ndau kana miganga dzeshe nentaraunda dzatinogara kana mweinge mwabatwa ngemikhuhlani antu akuru anamazvikokota nemagurukota eshe anofana kogara pashi kobhiirana nekufundisana nekuronga kuti odini kuti mikhuhlani isapararira antu eshe apore nekudziiririka.

Zviro zvakanaka maningi zvokuti kana hurumende yafunga kuchinja mitemo nekuisa zvirongwa inofanira kunyora pashi nekubhuira antu isati yazviita. Izvi zvinodetsera kuti peinozozviita antu anenge ooziya.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo inorape mikhulani dzinofanire kunge dziri panduze nendau dzeshe dzinorapirwa antu ,nendau dzeshe dzino zemenwa nekuvhenekerwa antu eshe anonga eirwara.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu anenge eirwara dzinofana kunge dziri ndau dzakanaka maniningi. Dzinofanira kunge dziri ndau dzinohambika, ndau dzisikanayi, ndau dzinohambika kweinaya. Izvi zvinodetsera maningi kut antu eshe anenge auya eirwara arapike zvakanaka. Dzinofanahe kunge dziri ndau dzinogume movha.

Ndau dzeshe dzinodetserwa anthu anenge eirwara nemikuhlani yakasiyana siyana dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka maningi, dziri ndau dzine mibhedha yakanaka, ndau dzakachena nendau dzinogumika, ndau dzisikanayi, ndau dzisikapindi zuwa. Zvinoita kuti anthu anenge eirwara agare ane utano hwakanaka kana apora.

Zvakanaka maningi kuti ndau dzeshe dzinorapirwa anthu anenge ane mikhuhlani kunyanya kuzvibhedhlera dzinge dzine pakanyorwa kumidhuri nemadziro zvinodetsera kuti anthu aziye kuti panomboitwa ngezvei.

Ndau dzeshe dzinorapirwa anhu dzinofane kunge dziri ndau dzinogara dzakachena maningi izvi zvinodetsera kuti anhu eshe anenge auya nemukhuhlani asaparadzire mukhuhlani nekuti mikhuhlani inonenge yauya neanhu isapararire mukati mwenharaunda nemuzvibhehlera zveshe.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu nendau dzeshe dzine zvibhehlera dzinofana kunge dziri ndau dzine antu akafunda maningi zvekuti pakutora ropa rinozoshandiswa kuti amweni antu anenge aite tsaona mukati mwepato azorapwa anofanira kunge ari antu anoziya zvaaanoita.

Antu eshe anorwara anofana kuziya nekuziiswa nekufundiswa kuti aende kuzvibhedhlera kana einge arwara. Izvi zvinodetsera kuti aende korapiwa ngeantu anoziya pamusoro pemikhuhlani yanenge eirwara ndiyo ngemwazvo.

Zviro zvakanaka maningi, kuti ndau dzeshe dzinorapirwa antu, dzinge dziri ndau dzinosvike movha nemichovha. Dzinge dziri ndau dzine pashi pakaiswa zvidhina. Toda kubongahe hurumende ngekuti irikuaka maningi zvibhehlera. Izvi zvinoita kuti mikhuhlani isandopararira nguwa ngenguwa.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu dzinofanira kunge dzine vandu vakafunda maningi akafundira kuti azofundisa amweni antu nekupa amweni mazano nekuabhira ngezve nukuhlani nekuchengedze utano hwavo kuti agare aneutano wakanaka.

Ndau dzeshe dzinorapirwe vantu dzakadai ngezvibhehlera nema hosipitari nezvipatara dzinofane kunge dzakanaka maningi dzine kukuya yakanaka nepekugarira pakanaka dzinofanira dzisinganayi kana kupinde zuwa kutira antu eshe anenge auya korapwa ahambe chakanaka.

Zviro zvakanaka maningi zviri kuizwa nehurumende ngekuti iriku aaka mbatso nemudhuri yakanaka nendau dzeku rapirwa vanhu zvakana maningi izvi zviriku detsera maningi mukati mundaraunda nemukati mekurarama kuti antu arapwe mikuhlani yavo zvakanaka.

Zviro zvakanaka maningi kuti ndau dzeshe dzinorapirwa anhu dzinge dziri ndau dzakanaka maningi ndau dzinovhakachirwa ngeanhu eshe anenge eirwara vanoda kufundiswa neeshe anenge eida kuerenga zvirikuitika mukati menharaunda maererano nezveutano.

Tinobonga maningi hurumende yedu yeZimbabwe ngekuda kwezveiri kuita. Iri kuake mbatso nemidhuri yakaturikidzana kuitira kuti antu arapirwe imona. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu eshe emuntaraunda aende korapiwa kuti mikuhlani isapararira.

Ndau dzeshe dzinorapirwe anthu nendau dzeshe dzinodetserwe anthu anenge auya aine mikhuhlani dzinofanire kunga dzakanaka maningi. Ndau dzisindganai ndaudzisikapindi zuwa maningi, ndau dzinopipirira ,ndau dzinosvike movha nemichovha. Izvi zvinoizirwe kuzwi anthu eshe aone kusvika, akakuwara neasina kukuwara anokone kuhamba neasikakoni.

Ndau dzeshe dzorapirwa antu dzinofana kunge dziri ndau dzine bandiro nezvikwangwari zvinokombidza nendau dzakona nembatso dzinoakirwa dzacho izvi zvinodetsera maningi kuti asingazivi anyasvika aneseki nekwekuenda.

Chiro chakanaka maningi kuti ndau dzeshe dzinorapirwa antu dzinofanire kunge dziri ndau dzinosvike movha. Dzinofanirahe kunge dziri ndau dzakanaka maningi dzekuti antu eshe anonga arwara anosvika nemichovha yavo zvinozobetsera kuti antu arapive.

Zvakanaka maningi kuti zvibhedhlera zveshe zvinorapa antu anenge eirwara zvinge zvine michini yakanaka netambo dzinohambisa mvura nengazi kuti dziende mukati memwiri dzedu izvi zvakanaka maningi anorwara amwe mvura.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo zveshe zvinofanirwa kunge zviri padhuze nendau dzeshe dzine zvibhedhlera dzinorapirwa antu izvi zvinoisirwa kuti muntu kana apuwa nekubhiirwa mishonga yekumurapa asahamba muhambo wakareba eienda kunoutsvaka.

Antu eshe anofana kufundiswa ngekuda kwekukosha kwakaita mitombo yechiyungu. Imweni yakhona inorape mundani, imweni yakhona inorape chibereko neimweni yakhona inorapa zvirimungazi mwedu.

Antu eshe aisa ana adoko asharuka amuna naakadzi anofanira kufundiswa ngekuda kwekukosha kwakaita mitombo inoshanda mukati mwemwongo ngazi neurozvi hwedu. Izvi zvinodetsera kuti antu asaparadzire mikhuhlani.

Antu eshe tinokurudzirwa kuti tipe ropa panenge peibhuiwa ngeana mazvikokota kuti tipe ropa. Izvi zvinodetsera antu anenge aite tsaona mukati mwepato. Izvi zvinodetsera kuti arambe ane ropa rakanaka maningi retinenge taapa.

Tinobonga maningi ana mazvikokota neantu eshe anoona nge zveutano ngekuda kwemi shonga yakagadzira nemitombo nemichini yakagadzira ino ongorora zviri mukati-kati mweantu. Izvi zvinodetsera kuti amweni antu ane anenge ane zvimwenj zvirwere nemikhuhlani isi ngarapiki ando rapikawo.

Antu eshe anoita zvekuningira nekuzemena antu nekuona mikuhlani yanongano anayo anofanira kunge Ari antu akapfeka zvinodzivirira mwiri anofana he Ari anti anoziya zvavanoita ngekuti amweni akona amweni akakashaisha anoshaisha kurapa urozvi wevantu ngengazi.

Antu eshe anofana kunge eiziya ngekuda kwezvikwata nezvikamu zvinoiswe mitombo yeshe inorape ngazi yeantu. Izvi zvinodetsera kuti pasazoita kushaishika pakurapa antu nekumwa mitombo isiri iyo.

Mitombo dzeshe dzemukati mwemwiri dzinofanire kunge dziri mitombo dzakanasirwa zvakanaka maningi zvinodetsera kuti ngazi makodo nemwongo neurozvi wemwiri weshe urapwe zvakanaka.

Azvizi kumboshataba kuti antu eshe kana tinge taita mikuhlani tiende mukati mezvibhehlera kunana mazvikokota anoziva nezvemakuhlani ..tiende korapiwa..asi kana tisina diko nemwiri nengazi yedu kuti yakamira sei tinofanira kuenda kozemenwa kuti tioneke kuti ngazi yedu yakamira sei

Zvakanaka maningi kuti ana dhokodheya nana mazvikokota ange akasununguka kuti antu eshe anenge eida kuzwa nekuda kuziya padera pemitombo yeshe inoshandiswa ngeantu kurape nyama nengazi auye.

Antu eshe anogadzire mitombo ,yechindau nemitombo yechiyungu inoshande mukati mwemwiri, anofane kuungana ,ogadzire mitombo iyi, neungwaru , neunyanzvi ,kuitira kuti muntu arapike mitungu.

Ana adoko, asharukwa neantu akura eshe tinofanira kuende kuzvibhedhlera, tisaite mityara-tyaraba, tisaite mimango. Kana tazi uyai kuzvibhedhlera, ngatiende kuzvibhedhlera toorapiwa, tovhenekwa nekuzemenwa kuti hatina mikuhlani here, kana tiinayo tobaiwa kuti ipere.

Mitombo yeshe inorape antu kunyanye inorape ngazi inofane kunge iri mitombo inooneka nemitombo inoshandiswa ngeantu eshe isikazokuadzi nyama nekuzoshaishira nyama dzaantu nengazi.

Antu eshe anoshanda muzvibhedhlera anofanira kunge Ari antu anoziya zvaari kuita, anoshanda nzvimbo dzisingasviki -sviki antu ,ndau dzaanoshandira anofana kushanda akapfeka zviro zvakanamatira miro kuitira kuti asabatwa nemikhuhlani.

Zviro zvakanaka maningi zvirikuizwa ngehurumende, zvekuti antu eshe anoda kufundiswa, ane mibvunzo, neanokona kufundisa antu afundisane kuitira kuti mikhuhlani isapararira. Antu eshe anoziyahe ngezvekunaka kwemitombo inoshanda mungazi, vanofanira kufundisa antu, nekukurudzira antu kuti auye kubaiwa muzvibhedhlera.

Zviro zvakanaka maningi zviri kuizwa nehurumende nekuti ikudetsera muntu weshe agadzire mitombo yemumwiri mutombo wechindau nemitombo yechirungu iyo inodetsera kuti antu agare ane mwiri nengazi zvakagwinya.

Ngati yayiye teibhuirwa ngevantu kana zveizwi antu eshe ngatiende kuzvibhehlera kana tine mubvunzo yetinoda kubvunza kana teide kurapirwa mikuhlani yetinenge tinayo yemugazi izvi zvinodetsera maningi kuti mukuhlani yeshe yatinenge tinayo irapike zvakanaka.

Zvakanaka maningi zviri kuizwa nge hurumende yedu ye Zimbabwe ngekuti taizvi ziire kuri kuti kune mitombo inoshandiswe kurape hloko ne mwiri ne ngazi neurozvi wedu weshe uri mukati me mwiri dzedu.

Zvakanaka maningi zvinoizwe ngehurumende zvekuti anthu eshe anenga arwara anoendeswa kuzvibhedhlera kuzvibhedhlera zvakona kune ana mazvikokota akagadzira mitombo yechiyungu inoshanda mukati mwengazi dzedu inorapa maningi imweni yakona inoite kuti anthu agare aine utano hwakanaka kana apedza kurapwa.

Zviro zvakanaka maningi kuti muntu weshe aisa antu asharukwa amuna ne akadzi tiyaiye kana tei bhuyirwa tiende ku zvibhedhlera zveshe to baiwa neku donhedzerwa zvinoita kuti mu kuhlani yeshe isa pararira mukati mwe ndaraunda.

Tinobonga maningi nekuda kwezviri kuizwa ndiana mazvikokota eshe emuhurumende kuti arikutendera antu eshe anogara mukati mwentaraunda kuti auye eibaiwa nekufundiswa ngekuda kwemitombo unoshanda maningi mukati mwemwiri dzeantu.

Ndau dzinozemenwa anhu muzvibhedhlera dzinofana kunge dziri ndau dzinogara kuretu neantu kuti kusandogumwa-gumwa ngeantu. Izvi zvinodetsera kuti mikuhlani isapararira nekuti antu akafunda aite basa ravo ngemazvo asingavh iringidzwi ngeantu.

Tibobonga anthu eshe echirungu anogadzira mitombo yakanaka maningi inoite kuti anthu apore mitombo yechiyungu iyi inodetsera maningi mukati mwemutano hwedu neupenyu kuti utano hwedu hugare hwakana maningi .

Ndau dzeshe dzinozemenewa mikuhlani yakawanda mukati mwezvibhehlera dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka maningi. Dzekuti antu eshe anoshandemo anoshanda einyora mabhohleya eshe kuti aziye kuti asazokanaganwa kuti mabhohlera aarikushandisa ngeapi

Ndau dzeshe mukati mezvibhehleya dzinoongororwa kuzemenwa nekunongirwa mukuhlani nezvimbuyu zvinokonzera mukuhlani dzinofanira kunge dzine muchini yeshe inodiwa kuongorora mukuhlani.

Zvakanaka maningi kuti ndau dzeshe dzinoongororwe mikuhlani dzinge dziri ndau dzine michini yakanaka michini inotora nekuongorora nekuzemena maningi mikuhlani yeshe irimukati menyika yedu yeZimbabwe nemukati memwiiri.

Azvizi kushata maningi zviri kuizwa nehurumende neantu eshe akafunda maningi ana mazvikokota kuti mukati mwezvibhehleya zveshe kunyanya zvibhehlera zvikuru mukati mwenyika yedu nemumiganga zvinge zvine michini yakanaka maningi inoshandiswa kurapa, kuwongorora nekuchengetedza antu.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu nendau dzeshe dzinozemenerwa antu dzinofanire kunge dziri ndau dzine michini inoongorora zviro zvidoko doko zvakafanana nembuyu zvinokodzerese mikhuhlani mukati mwemwiri dzedu.

Chiro chakanka maningi chikuitwa nevanhu vanoshanda muzvibhehleya chekuongorora nekuvheka weti dzaantu vamweni akona vakatounza michini yakanaka maningi inoita kuti weti dze antu ne zvirwere nemukuhlani yese zvinenge zviri mu zvibhedhlera zvauya nevantu zvirapike neku ongororeka.

Antu eshe anoshanda muzvibhedhlera kuongorora maningi kunaka kweutano neanoongorora mukhuhlani nengazi , weti ,makararwa nemutenga weantu anofanira kunge eishanda eingorora nekunasire mitombo yakanaka maningi inoita kuti zvirwere zvaanonga aona nemukhuhlani zvirapike .

Zviro zvakanaka maningi kuti antu eshe anoshanda muzvibhedhlera kunyanya anoshanda kumidhuri nembatso dzinoona ngezvekuchengetedza nekuongorora, nekuvheneka nekuzemena utano nezvibhehlera zveshe kuti zvinenge zvisina mikhuhlani ere.

Ndau dzeshe dzinoongororwa nekuzemene zvirwere, mikuhlani nematenda muzvipatara nemuzvibhedhlera, dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka maningi, ndau dzisingasviki antu, ndau dzekuti antu eshe anoshandemwo anenge akapfeka zvinodziirire mwiiri.

Aida antu asharukwa ana adoko arume neakadzi anofanire kuende kuzvibhedhlera eshe kuti tisaite mukarakara tisaite mumango kana tadaidzwa kunzi hambai kuzvibhedhlera tovhenekwa kuongororwa nekufundiswa tiemde kuti tisazobatira mukuhlani.

Utano hwendxondo hwakanaka maningi ngekuti ndxondo dzedu ndidzo dzinotungamirira utano hwedu. Saka anamai eshe neakadzi eshe ane hwana hudoko neazvere anofanira kufundiswa ngekuda kwekukosha kweutano wendxondo.

Ana eshe adoko, anobarwa anofana kubarwa ane utano hwakanaka. Kuti zvidaro abereki anofana kuenda kuzvibhedhlera zvakasiyana-siyana eienda korapisa ana nekudonhedzeresa nekubairisa ana. Izvi zvinodetsera maningi kuti akure aine utano wakanaka.

Antu eshe echikadzi anofanira kufundiswa ngekuda kwekunaka kwakaite utano hwekubereka. Izvi zvinodetserahe kuti kana abereka, abara ana awo anoende kooabairisa mukati mwezvibhedhlera zveshe kuti agare nekukura ane utano hwakanaka.

Antu eshe ane ndani neantu ese akabara anofanire kuende kuzvibhedhlera. Nezvibhedhlera zvedu muzimbambwe zvinofana kunge zvine ndau dzakanaka maningi dzekurapa nekubetsera antu anenge anaana adoko neantu anenge ane ndani nemimba.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa nehurumende kuti antu eshe ahambe eifundiswa ngekukosha kweutano hweqondo. Amweni akona arikunyora zvibhandera zvinopangidza nekukombidza kunaka kwakaita kuchengetedza utano hweqondo.

Zvibhedhlera zveshe zvemuno mukati mwenyika yedu yeZimbabwe zvinofanire kunge zvine mibhedha yakanaka inorapirwe antu anenge eirwara neanenge akaguka amweni makodo nedzimweni nhengo dzemwiri nemitezo yemwiri isinganasi kushanda zvakanaka.

Ndau dzeshe muzvibhedhlera dzinogara mapanga zvigero netsono zvinocheka antu dzinofana kunge dziri ndau dzinocheneswa nekusukwa nguwa ngenguwa kuitira kuti zvigero nemapanga pazvinosiiwa zvapedza kushandiswa zvisasara zvine mikuhlani.

Tinobonga maningi ana mazvikokota akagadzire michini dzakanaka maningi dzinoita kuti antu eshe asingakoni kuhamba vane marenje akaguna nemutezo yakaoma ahambe kubudikidza ngekunge akagarapo pazvimuchovha ichona.

Zviro zvakanaka maningi kuti muntu weshe aziye ngezvekushandiswa kunoitwe muchini inoshandiswe kuongorore mukuhlani yakawanda simaningi kusanganisira mukuhlani webesha mupengo mikuhlani wemukondombera nezvakandowanda.

Mapanga ,michini, zvigero, netsono dzeshe dzinoshandiswa pakuvhiya antu, dzinofana kugara dzakachena, dzakasukwa ,kuitira kuti anamukoti nemadhokodheya anozvishandisa mukurapa antu, asaparadzire zvirwere nekukusha.

Zvigero netsono nemapanga anoshandiswa ngeandu anamazvikokota kuvhiya antu zvinofana kugara zvakachena. Izvi zvinoitira kuti zvisabatire mikuhlani. Zvigero izvi hazvifaniri kushandiswazve kana zveinge zvashandiswa.

Imweni michini yetino shandisa mukati mwezvi bhehlera yakanaka maningi asi inodhura, saka tofana kugadzira michini isikadhuri maningi asi yeishanda kuongorora mikhuhlani, kurape mikhulani neimweni neku khombidza pane mukhuhlani pakhona.

Zveshe zvinoshandiswa ngaantu kugadzirisa utano, zveshe zvinofane kunge zvakanaka , zvinofane kunge zveioneka muzvibhedhlera zveshe zvemunyika yedu yeZimbabwe kuitira kuti antu akarwara ari kumatii marongomuna asafaba ngekuti anenge arapiwa.

Zvigero zveshe , mapanga netsono zvinoshandiswa kuvhiya antu anenge eirwara anenge eide kuvhiyiwa ndani ,dzinoshandiswahe kuvhiya ana mai anenge eide kubara zvinofana kugara zvakachena zvakagezwa zviri mumichine inoita kuti zvigare zvakachena .

Michini yeshe inoshanda muzvibhedlera kunyanya michini inoshanda kungwarire fundo, michini inoshandiswa kuzemena nemichini inotoshanda zvakawanda, zvinofana kuwoneka kuzvibhedlera zveshe mukati menyika yedu.

Chiro chakanaka maningi chekuti antu eshe akafunda anofanira kuramba eyi fundiswa ngekuda kwekunaka kwakaite michini inoshandiswa kurapa antu neku ongorora muchini yakona inofanira kuramba yei unzwa mukati mwe zvibhedhlera nge hurumende.

Muzvibhedhlera mweshe munofana kunge mune muchini yeshe inenge yeidiwa, kuitira kuti antu anonga auya eirwara asazoneseka ngekudzokera kana kuziya kuti arikurwarwara ngemukhuhlane yakaita sei. Munofana kunga mune michini inoongorora mabvi nemichini inoongorora zvakasiyana -siyana.

Antu eshe anoshanda kucheka kuvhiya antu mukati mwezvibhehlera, anofanire kuvhiye antu akafukidze bvudzi rawo kuitire kuti bvudzi rawo risadonhera mundani dzeantu nemumatumbu. Izvi zvinodetsera kuti utano hurambe hwakanaka pasaita kushaishirika nekukorera kupora kweantu.

Zvibhedhlera zveshe zvemuZimbabwe zvinofana kunga zvine michini yakawanda maningi. Imweni yakhona inoongorora mikhuhlani ,imweni yakhona inochengete ruzivo neimweni yakhona inongwarira zvakawanda-wanda .Izvi zvinodetsera kuti vanthu varapike.

Mazuwa ano kuzvibhedhlera kwaane michini inoongorora mikhuhlani yakawanda izvi zvakudetsera maningi kuti kana pane antu ane zvurwerw nemikhuhlani vakaende koongororwa avanesekiba ngekuda kwekuda kuziya kuti anenge ane mikhuhlani yakadini.

Zvakanaka maningi kuti zvibhedhleya zveshe zvigare zvine michini inovheneka nekuzemena antu anenge eirwara kuzemena madziso nemwiri weshe izvi zvinodetsera kuti antu anenge izorapa asarape mikuhlani isingazikanwi asi arape mikuhlani yaanenge eiziya.

Zvakanaka maningi kuti mikhuhlani yese urikuuya mukati mweZimbabwe neirikuonekwa igare isikatyiwi ngeantu kubudikidza ngekuti mukati mwezvibhehlera munenge mune michini yakanaka maningi imweni unovheneka, imweni inotorapa mikhuhlani yakhona.

Tinobonga maningi antu eshe ari kugadzire simbi dzemumazino dzinoita kuti mazino edu agare ari mundau makanaka maningi izvi zvinodetsera kuti mazino edu asanyanya kubuda izvizvinoite kuti mazino aite chimiro chisizi kunaka.

Zvigero mapanga netsono dzeshe dzinoshandiswa kubaya antu eshe anenge eyirwarwa nekuvheneka antu anenge eyirwara nekucheka antu anenge eyirwara kuzvibhedhlera zvinofanira kunge zvakagezwa zvakachena kutira kuti mikuhlane isapararira.

Chiro chakanaka maningi ichona cho chekuti antu eshe emunharaunda dzedu dzeshe dzetinogara ange ari antu anoziya zvaanoita. Ngekuti nharaunda dzimweni dzedera, kunyika dzedera dzakafunda kare. Anogadzira mitombo nemuchini inoshandiswa ngeantu kugadzira utano hweantu nekuti utano hweantu hunge hwakanaka nekuongorora mukhuhlani.

Zviro zvakanaka maningi kuti antu ese anorwara ne antu eshe akura ano rwara ngemarenje agadzirirwe nezvimichina zvawo zvikuhambisa izvo zvinoita kuti kuhamba kuite nyore mukati mekurarama.

Zvigero, tsono nemapanga nezveshe zvinoshandiswa kucheka nekuvhiye antu anenge achirwara neantu eshe anenge ane mundani munenge meide kuvhiyiwa zvinenge zveide kugara zvakasukwa zvakachena zvakaiswe mumicheni inoite kuti zvigare zvakachena.

Pane zvi michini zvaka wanda maningi zviri mukati mwe zvibhedhlera zvedu kunyanya mi mudhuri nemi mbatso dzino shandiswa ku ongorora ku zemena neku vheneka mi kuhlani zvinowo nezvi mbuyu zvidoko doko zvino konzerese mikuhlani.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe akafunda ,agare eyi fundisa antu nekuziya padera pekubatanidzwa nekusunganidzwa kunoyizwa makodo nesimbi, izvi zvinodetsera kuti antu anenge akuwara neanenge aguka makodo ,arapiwe makodo kuti adzokere panzvimbo nendau yawo chaiyo-chaiyo.

Tinoda kubonga maningi antu eshe anoshanda mukati mwezvibhehlera ngekuti ane ndau dzeshe dzanoshanda dzine michini yakanaka maningi inoshandiswa ngeantu anenge eida kuongororwa , inoshandiswa ngeantu kuongororwa nekuchengete fundo. Ine zvakawanda zveinodetsera mukati mwekurarama.

Madhokodheya anofanirwa kunge ane nezvimuchini zvawo zvaanoisa munzee zvimweni zvakona zvinoshandiswa kuongorora nekuzemene mumba yemundu kuti ichikuhamba zvakanaka ere ichiri kuchaya zvakanaka ere nekupomba ropa.

Michini yeshe nezvimaguchu nezvikaba zvinoita kuti antu anoneseka nekufema afeme zvakanaka kubudikidza ngekunge azvisvuta zvinofanira kunge zvirimwo muzvibhedhlera zvemuZimbabwe mwedu munomu izvi zvinodetsera kuti antu agare ane utano hwakanaka antu eshe anoneseka nekufema.

Zviro zveshe, michini yeshe inoshandiswa ngeantu kurapa mabvi edu eantu atema nekurapa imweni mikuhlani zvinofana kunge zvirimo muzvibhedhlera zvese zvemu Zimbabwe .

Ndau dzeshe dzinorapirwe antu muzvibhedleya zvikurutu, dzinofana dzinemichini yechiyungu inodetsera kuwongorora kuvheneke nekuzemena mikuhlane inenge ine antu, nekuzemenaye mitezo yedu nemukati mumongo nemuurozvi nengazi.

Zviro zvakanaka maningi zviri kuizwe nehurumende. Iri kutenge michini yakanaka maningi michini inokombidza imweni yakona inozemene mikuhlane neinozemene antu nekuongorore antu kana ane mukuhlane zvinobetsere maninge mukurape mikuhlane .

Zvakanaka maningi zviri kuizwa nehurumende kugadzire zvisimbi zvinoshandiswe ngeanthu asingakoni kuhamba kunyanya anthu akura neanthu akaguka marenje zvinoita kuti arambe ane utano hwakanaka ahambehe kuende kuchiravha.

Todaa kubonga maningi antu eshe akagadzira michini inoshandiswa ngemadhokodheya neantu anenge eirwara kuiswa mumaziso neinoshandiswa kurapa kuti antu eshe anenge akakuwara neantu eshe anenge eida kuvhenekwa arapiwe zvakanaka.

Antu eshe anoshanda muzvibhedhleya anofanire kunge ari antu ane unyanzvi wakakura maningi kuti akone kushandisa zviro zveshe zvinoshandiswa ngeantu eshe akafunda muzvibhedhleya zvinoite kuti utano hwevantu hugare hwakanaka, tsono zvigero nezvimweni zvinondodhandiswawo kucheka nekuvhiya antu anenge eirapiwa.

Zvakanaka maningi kuti anhu eshe anoshanda muzvibhedhlera aziye kushanda kwemichini inovheneka nekurapa antu izvi zvinodetsera kuti antu eshe anenge auya eida kurapiwa arapiwe zvakanaka maningi antu asazoshaisha kuerenga zvinenge zviri pamuchini .

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota nge antu eshe ano shanda mu zvibhedhlera ngekuda kwe muchini ya ari kugadzire yakanaka maningi imweni yakona ino ongorora ku zemena neku vheneka mu kuhlani ne mwiri dze antu mukati mwe mwongo ne uruzvi ne ngazi.

Zvakanaka maningi zvirikuizwa ngeantu eshe ana , mazvikokota ngekuti arikugadzire mitombo yechiyungu inodetsera maningi mukati mwekurarama. Imweni mitombo yechiyungu iri kugadzirwa, irikushanda maningi ngekuti inoita ekumwiwa, inoshanda mukati memwiri nemungazi.

Mitombo yakanaka maningi inogadzirwa ngevantu vakafunda maningi anamazvikota inorape besha nezvikotsoro ASI karetu taixiya imweniwo mitombo yaakigadzirwa mazuva ano yakanakira kuti inenge iri muzvigaba nemuzvibhohleya zvinoita kuti antu abatewo zvakanaka

Tinobonga maningi ngekuda kweantu arikugadzire mitombo yechiyungu eishandisa mitombo dzechindau, nembiti dzechindau. Izvi zvinodetsera maningi kuti tisanyanye kuita zviro zvakawanda maningi zvinenge zviri mumitombo, zvetisikaziyi nekuti miti tinoiziya yeirape mikuhlani yakawanda.

Mitombo yeshe yechiyungu yemazuva ano, inofanira kunge irimuzvibhedhlera zveshe munyika yedu yeZimbabwe kuitira kuti antu akarwara, akabatwa ngemikhuhlani andoendeyowo kuzvibhedhlera zvakhona koopuwa nekutenga kana anemare yeitengeswa.

Antu eshe anogadzira mutombo yechiyungu tinoda kuvabonga maningi ngekuti mutombo yaari kugadzira yakanaka maningi inorape mukuhlani dzakasiyana siyana mukati meutano mevandu kuti agare aneutano wakanaka.

Anamazvikokota akaite chiro chakanaka maningi chekugadzire mitombo yechiyungu. Inoshanda maningi mukati mekurarama kweantu inoshanda imweni yakona kudzivirira zvirwere nemikuhlani. Asi imweni yakona inoshanda kurapa mikuhlani.

Tinobonga maningi ana mazvikokota neantu eshe akafunda maningi ngezveutano neantu eshe anogadzire mitombo yechiyungu arikugadzire mitombo yechiyungu irikudetsera maningi mukati mwekurarama kwedu. Imweni yakhona irikudetsera kurape mikhulani asi imweni yakhona irikudetsera antu anenge ane mikhuhlani yakasiyana-siyana.

Zvakanaka maningi zviri kuizwa ngevandu kunyanya andu eshe arikugadzira mutombo yechiyungu izvi zvinodetsera kuti mutombo yechiyungu iyi irikugadzirwa iyi inorape mukuhlani yakasiyana siyana nekudzirira mwiri kubva kumukuhlani yakasiyana zvinoita kuti ugare une utano wakanaka.

Tinobonga maningi ana mukoti nadokoteya neandu eshe anoshanda muzvibhedhlera neanogadzire mitombo yechiyungu ngekuda kugadzira kwaakaita mitombo yechiyungu inobetsera kurape mikhuhlani yakasiyana siyana.

Ndinobonga antu eshe ana mazvikokota arikugadzira mitombo yechiyungu. Mitombo inoshanda maningi kurapa zvimikuhlani yakafanana nemukondombera besa nemundani nemusoro. Izvi zvinobetsera maningi kuti tigare tine hutano hwakanaka.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe anendxondo dzakatxotxoroka agare eigadzira mitombo yechiyungu. Mitombo yechiyungu iyi inofana kugadzirwa yakasiyana-siyana. imweni yakona inoita yekumwiva, imweni inodzodzwa pazvironda, imweni inomwiva nemvura. Asi imweni inoita yekuryiva asi dzeshe dzinondoshanda.

Tinoda kubonga maningi mukuhlani yeshe yemumazino neyepazvironda yaakupedzwa ngemitombo yaakugadzirwa ndiana mazvikokota. Kundozodze pachironda panotopora nguwa isizi kureba.

Ndinode kubonga maningi antu eshe anogadzire mitombo yechiyungu nekuti mitombo yaari kugadzira irikushanda zviro zvakawanda maningi imweni yakona irikushande kudzivirira mwiri kuti usabatwa ngezvirwere nemikhuhlani imweni yakona irikutoshande kurape mikhuhlani yakona.

Chiro chisizi kushata kugadzire mitombo yechiyungu. Yakanakira kuti inoshanda maningi mwukati mwemwiri, muurozvi nemungazi, kudziirire ngazi yemwiri kuti isabatwa ngemikuhlani isina tsarukano.

Zvakanaka maningi kuti andu eshe ane ruzivo pamusoro pokugadzirwa kwemitombo yechiyungu agadzire mitombo inobetsera maningi kurape ngazi nemuwiri dzedu.

Tinobonga maningi antu eshe anogadzira mitombo yechiyungu ngekuti mitombo yechiyungu yakona iri kudetsera zviro zvakawanda maningi mukati mekurarama kweantu iri kudetsera kurapa mikuhlani iri kudetserahe kudzivirira miri isabatwa nemikuhlani.

Ngatisaite mityara-tyara ngatisaite mimango, ngatisaramba kana tapihwe mitombo yechiyungu kuzvibhedhlera kweshe ngekuti mitombo iyi inodetsera maningi mukati mwekurarama kwedu ngekuti ine zviro zvirimukati mwayo zvinodetsere kurapa mikhuhlani yeshe.

Zvakanaka maningi zvinoizwa ngemadhokodheya, anamukoti, anamazvikokota, neantu eshe anoite zvekugadzire mitombo yechiyungu. Ari kugadzire mitombo yechiyungu, iyo iri kudetsera maningi, mukati mwentaraunda dzedu nemukati mwekurarama. Izvi zvinodetsera kuti tigare tiine hutano hwakanaka.

Tinobonga maningi anamazvikokota ngekuti akagadzire mitombo dzakanaka maningi dzinoshandiswa mukati mwemwiri dzeana adoko izvi zvinobetsera maningi ngekuti imweni mitombo yakona inoryiwa inotapira zvinoita kuti ana arye asingazivi kuti arikutorya chiro chinorapa.

Tinobonga maningi vanamazvikokota , vakoti, madhokodheya nevantu veshe vanoshande zvine chekuita ngeutano, antu aona arikushanda zvakaomarara mumabasa avo ngekuti arikuunze mitombo yechiyungu yatanga tisingaziyi mukati muntaraunda inorape mukuhlani yakasiyana.

Zvakanaka maningi zviri kuizwa neanthu eshe akafunda maningi ana mazvikokota kugadzira mitombo inodetsera mukati mwekurarama nekurape mikuhlani yakawanda yaakundo bata anthu mazuwaano.

Tinobonga maningi ana mukoti madhokodheya nana mazvikokota ngekuti ngekuda kwemitombo yaarikugadzira maningi mukati mendaraunda muno mukati mezvibhehleya amweni akona mitombo yari kugadzira yakanaka maningi inorapa mikohlani yakwanda maningi.

Mitombo yechiyungu yakanaka yambo ngekuti inodetsera mukati memuiri dzedu, inodetsera chekutanga kuti vantu vasabatwa ngemukuhlani, chechipiri inodetserazve kuti antu adziirirwe miiri dzavo ngekutorape mukuhlani yakona.

Tinobonga maningi antu eshe aneruzivo rwakakura maningi ne ndxondo dzaka xoxoroka ngekuti arikugadzire mitombo yechiyungu inobetsera maningi mukati mwezvibhedhlera inotozikana kuti inobetsera mikuhlane yakadai inobetsera mikuhlane yakadai.

Tinobonga maningi anamazvikokota ngekuda kwezvaakaita mukati mweupenyu nemukati mwezvibhedhlera zveshe. Akagadzire mitombo yakanaka maningi, inodetsera, kurape mukati mwendani mwedu, nemukati mwemwiri wedu.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe ane ruzivo zvakawanda maningi padera pemitombo yechiyungu aite eifundisawo antu amweni izvi zvinodetsera maningi kuitira kuti mukushandiswa kunenge kweiizwa mitombo inei pasaita kushaisha kushandisa zvinozodetsera kuti tigare tine utano hwakanaka.

Mitombo yeshe yechiyungu, yakanakire kuti inenge iri muzvimakaba musikapindi mhepo munenge mweizikanwahe ngekuti yakanyorwa pabanze pakhona kuti mune mutombo une uwandu wakadini weirapahe kusvika pari.

Zvakanaka maningi zvikuizwa ngevandu veshe anoita ngezveutano amweni akona akagadzira mutombo yechiyungu inodetsera mangu kurape mundani medu kurape matumbu izvi zvinodetsera kuti tigare tineutano wakanaka.

Chiro chakanaka maningi chinoizwa ngeanhu eshe anoshanda kuzveutano. Amweni akona arikugadzire mitombo yakanaka maningi yechiyungu inodetsera kuisa panenge peirwadza. Amweni anopfapfaidza asi amweni akona haapfapfaidzi, anoita yekumwa.

Ana mazvikokota akagadzire mitombo yakanaka maningi, imweni yakona inoshandiswa kukwesha mazino nekusuke mazino nemukanwa, izvi zvinodetsera kuti mazino edu agare ane utano hwakanaka, ngatigare teiyayiyana nekupurutana kana teibhuyirwa ngezvazvo.

Antu eshe anamazvikokota tinoda kuabonga neantu eshe anoshanda munezveutano arikugadzire mutombo yechiyungu inodetsera kurape mukuhlani yakasiyana siyana izvi zvinodetserawo mukati meupenyu.

Tinobonga maningi antu eshe anamukoti nemadhokodheya ndaanamazvikokota ndeantu eshe inoite zveutano ngekuda kwekugadzira mitombo yechiyungu inodetsera maningi kuti miiri dzedu dzigare dzakanaka, imweni yakona inodetsera kutorape mukuhlani chaiyo.

Tinobonga maningi ana mazvikokota ngekuda kwekugadzira mutombo yechiyungu kwaakaita. Iyi mitombo iri kudetsera maningi mukati mwekupona kwevantu ngekuti imweni yacho irikurape mikhuhlane asi imweni yakona irikudzivirira mwiri kuti isabatwe ngemukhuhlane.

Tinobonga maningi ana mazvikokota akagadzira mitombo yechirungu ngekuti mitombo yavakagadzira inodetsera zviro zvakawanda maningi mukati meutano hwevantu vamweni vanoimwira kuti vasabatwa nemikuhlani amweni anoimwira kurapa mikuhlani yakona.

Aisa, antu asharukwa, ana adoko, antu akuru neadoko anofanira kupota eiende muzvibhedhlera kootenge mitombo yechiyungu inodetsera maningi kurapa utano. Hurumende inofanire kuti mitombo yeshe inorape mukuhlane isashaikaba mukati mwezvibhehlera.

Chiro chakanaka maningi chirikuitwa ndiana mukoti, madhogodheya neantu eshe anoona ngezveutano. Arikugadzira maningi sipo inoshandiswa kugeza. Izvi zvinodetsera maningi ngekuti imweni yakona sipo inenge inemushonga unodetsera kuti ganda redu ringe rakanaka maningi.

Zvakanaka maningi zvikuizwa nehurumemde, zvekutendera antu eshe anokona kuti agadzire mitombo inodetsera maningi kuti antu ese anorwara ngemikushani yakasiyana siyana aripike. Mitombo yechirungu kana ikamwiwa inorapa maningi.

Tinodakara maningi kuziisa antu eshe emunharaunda kuti zvibhedhlera zveshe zviri mukati mwenyika ye Zimbabwe, zvizhinji zvakhona zvaanetsono dzinoshandiswa kuiswa mutombo yechiyungu. Kuti dzibaye antu, kuti antu asaramba aine mukhuhlani.

Tinobonga maningi antu eshe akagadzira mitombo yechirungu iri kushanda maningi mukati mekurarama kwedu imweni yakona inoita kuti antu asarwara asi imweni yakona inotorapa mikuhlani yakona.

Ndau dzeshe dzinoita yekurapirwa antu anenge eirwara nemikhuhlani wendxondo dzinofana kunge dziri ndau dzakanaka maningi, ndau dzinogumika nemichivha dziri ndau dzinohambika nekupipirirra.

Ndau dzeshe dzino rapirwe antu dzinofanire kunge dziri ndau dzakachena maningi , ndau dzisina tsvina ndau dzisikanayi ndau dzakasimwawo maruwa . Izvi zvinobetsera kuti nxondo dzedu dzigare dzakanaka nekuti antu eshe anenge auya eida kurapiwa arapike .

Ana adoko anofanira kunyorerwa mabhuku awo anofundira eierenga. Izvi zvinodetsera maningi kuti aite zviro zvakanaka maningi mukati mweupenyu ngekuti anenge eifundiswa ngemabhuku asingazii kuti arikutofunda. Izvi zvakanaka maningi mukati mweupenyu.

Mazuwano anamukoti emumiganga yedu nemadhokodheya echindau akundohambawo eifundisa antu nekupa antu, ana adoko mitombo inorapa maningi mukati mwekurarama inoita kuti antu eshe agare aneutano hwakanaka.

Ana eshe adoko anofanirwa kuenda kobayiwa kuzvibhedhlera zveshe nezvipatara eyibayiwa eyisirwe mitombo yechiyungu inobetsera kuti akure aine hutano hwakanaka maningi mukati mwekupona kwawo.

Ana adoko anofunda fundo yekutanga, anofanira kufundiswa amweni akona eyifundiswa ngezvemishando inoita antu akura, nemishando yaachada kuzoita akura. Izvi zvinodetsera kuti ndxondo dzawo neutano hugare hwakanaka, paanenge eyifunda nekufundira zviro zvaanenge eyida kuzoita.

Tinobonga maningi ngekuda kweanhu anofundisa ana adoko mukati mwenharaunda anofundisa ana adoko kuti agare ane utano hwakanaka nekuaitisa zvimweni zviro zvinoita kuti makodo agare akagwinya.

Ana adoko anofanirwa kuendeswa kundau dzanenge eienda kundotamba mutambo dzakasiyana siyana mujuwe eirumbirirana zvinoita kuti nxondo dzavo dzigare dzakapumurika dzaka dzakaqlokoreka izvi zvinoita kuti akure aneutano hwakanaka.

Antu eshe akuru anofanira kufundisa ana adoko eshe ngekuda kwekukosha kweutano hurumende inofanira kuuya yeiongorora antu ese anenge eirwara ana adoko mumbatso dzawo aongororwa oonekwa kuti ane mukuhlani yakadini kana aoneka orapiwa .

Tinobonga maningi ngekuda kwezviri kuizwa nemadhogodheya ngekuti madhogodheya amweni anotoende kuzvikora kofunda maningi ngezvekuda kweutano hweana adoko. Anozouya eirapa ana adoko kuongorira nekuti ana adoko agare mwiri dzavo dzisika rwari.

Tinoda kubonga maningi antu eshe emuntaraunda neantu eshe ana mazvikokota neantu eshe ane mare arikubvise mare eitengera ana adoko mabhasikoro ekuti achovhe eyisimbisa marenje awo. Izvi zvinoita kuti akure ane utano hwakanaka.

Ana adoko anofana kupuwa mitombo inorapa maningi mwiiri dzavo. Anofanira kupuwahe zviro zvekutambisa izvo zvinoita kuti ndxondo dzavo dzigare dzakathlothloroka. Agare eidakara maningi mukati mwekurarama kwavo.

Antu eshe anoshande muzvibhehlera anofanire kunge ari antu akafunda maningi aine ruzivo rwekuti michina irimo inoshandiswa sei, nekuongorora, nekuzemena mikuhlani kuti zvinofambiswa sei. lzvi zvakanaka maningi mukati mweutano hwedu.

Tinobonga maningi antu eshe anoshanda mukati mwezvibhedhlera neantu eshe anoshanda kurape mikuhlani. Asi antu eshe anoshande kurape mukuhlani anofane kunge ariantu akafunde maningi aneruzivo rekuziya zvaanenge eiita. Kuitira kuti asashaisha kusvikira auraya vantu mukati mwezvibhedhlera mwanenge eishanda.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe anoshande muzvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu ange ari antu anoshande zvakaomarara aine unyanzvi hwepadera-dera. Izvi zvinodetsera kuti asazotengesera antu mutombo usiriwo.

Anthu eshe anoshande muzvitoro zvinotengese mitombo anofanira kunge ari anthu anoziye zvaanoita, anthu akafunda, anthu anoziye mazina nemabizo emitombo. Zvinodetsera kuti asazopa anthu mitombo isiri iyo.

Anthu eshe vanorapa zvirwere zverurindi ,mararia neimweni mukuhlani yakandowanda mukati muzvibhehlera. Vanofanirwa kunge vari vanhu vakafunda maningi zvinodetsera kuti mukuhlani nezvirwere zvese zvirapike zvirinyore.

Antu eshe anofanira kufunda, anoita zveutano neasikaiti zveutano. Anoita zveutano kana akafunda anofanira kufunda kuti utano hweantu huzogara hwakanaka maningi. Vasazoshaisha zvinozoita kuti azouraya antu.

Zviro zvakanaka maningi kuti antu eshe anoshanda nekufundisa antu emuntaraunda ngekuda kwekunaka kwemikuhlani kurapwa kwayo, anofanira kunge ari antu akafunda maningi kuitira kuti antu anorapiwa nekubhuyirwa abhuyirwe zvegwinyiso.

Antu eshe anoshande muzvibhedhlera, anofanire kunge ari antu anoziye zvaanoita. Izvi zvinodetsera kuti varwere veshe vanoende muzvibhedhlera asazokorera kurapwa nekufa ngekuda kwekushaya antu vanorapa akona.

Tinoda kubonga maningi hurumende ngekuti irikupinza antu eshe anoziya basa. Izvi zvinodetsera kuti mitombo yeshe inenge yauya yeibve kubanze kwenyika anenge eizviziya kuti inoshandeyi. Anoishandisa zvakanaka, kuitira kuti arwere eshe apore.

Zvakanaka maningi kuti anthu eshe anoshande muzvibhedhlera , kunyanya anotore ngazi yeanthu, ange ane utano wakanaka iwo pachawo, ange ane unyanzvihe, akafunda maningi kuti zvinoizwa sei. Izvi zvinodetsera kuti anthu asazoshaisha kutorwa ropa nengazi yakhona.

Chiro chakanaka maningi chekuti antu eshe anopinzwe basa nge hurumende kuti ashande mu zvibhedhlera ange ari antu anoziye zvanoita izvi zvino detsera kuti hu wandu hwe antu anofa ne antu ano dzokera ku zvipatara ngekuda kweku korera kurapwa huite hushoma.

Chiro chakanaka maningi chekuti antu eshe anoshanda muzvibhehlera ange eyiziya zvaanoita. Zvinodetsera maningi mukati mwentaraunda dzedu nemiganga musaita antu anofa ngekuda kwekushaisha kurapwa.

Anthu eshe anohamba muzvibhedhlera anthu eshe anohamba eirapa anthu anofanira kunge ari anthu akafunda maningi izvi zvinoita kuti anthu eshe anenge ane mikuhlani asafa ngekuda kwekushaya anthu anorapa.

Antu eshe anoshanda muzvibhedhleya anoshanda kuvhiya antu eishandise zvigero tsono neimweni michini anona kunge ari antu anoziya zvaanoita izvi zvinodetsera maningi kuti antu akhona paanenge eiziye zvaanoita anorapa antu kusvika apona.

Zvakanaka maningi kuti ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo yechiyungu dzinge dzirindau dzakachengetedzeka maningi, dzine michini inotore mifodo dziinesimbi dzinoite kuti antu asaba, dzisikanayi, zvinoite kuti kana anhu eshe anenge eida kuba asaba, mishonga igare yaka chengetedzeka.

Ndau dzeshe dzitengesa mutambo yechiyungu dzinofanirwa kunge dziri ndau dzakanaka maningi dzinepato dzakanaka dzinoendeyo kundau dzakona mezvitoro zvesez vinotengesa mutombo yechiyungu izvo zvinodetsera kuti vandu vanenge vane muchovha vahambe zvakanaka .

Ndao dzeshe dzinotengeswa mitombo yechirungu dzinofana kunge dziri ndao dzakanaka maningi ndao dzakanyorwa pabanze ngemagamba makuru zvinokombedza veshe vanenge veida kutenga vazive .

Ndau dzeshe dzintengeswe mitombo yechiyungu dzinofanire kunge dziri ndau dzine zvibandera panze pakona. Zvinokombidza njira inoenda kuzvitoro izvona, izvi zvinobetsera kuti muntu unonga auya asikaziyi unoenda pazvitoro izvona asizi kubvunza.

Pese panotengeswe mitombo yechiyungu panofanira kunge pakanyorwa pabanze pakona zvinoita kuti muntu weshe anenge achida kutsvaka asatsveteka aziye ngekundoerenga basi .

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo yechindau nemitombo yechiyungu dzinofanire kunge dziri ndau dzakanyorwe pabanze pakona ngemagama akakura kuitira kuti antu aone ari kuretu kuti apo ndipo padzinotengeswa apo.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo yechiyungu dzinofana kunge dziri ndau dzinosvika movha ndau dzakanyorwa ngemagama makurutu pabanze pakona. Izvi zvinoite kuti antu eshe anenge eida kutenga mutombo asarashika.

Ndau dzeshe dzinezvitoro zvinotengeswe mitombo yechiyungu dzinofana kunge dzirindau dzinotengeswa ngekushandwa ngeantu anoziya zvaanoita. Antu akafundiswa maningi ngekuda kwekuchengetedza utano nemitombo yakona.

Ndau dzeshe dzinotengese mitombo yechiyungu mukati mwemataundi nemadhorobha dzinofanira kunge dzine zvibandira zvinokombidze uwandu hwemutombo nemazina nemabizo emitombo inenge irimwo.

Ndau dzeshe nezvitoro zveshe zvinotengese mutombo yechiyungu dzinofane kunge dziri ndau dzogara dzakachena dzisikanayi dzisikapindwi ngemhoko mhepo inekobukuta dzisikapindwi ngemvura kana zuwa izvi zvinodetsera kuti mitombo yakhona igare yakanaka.

Ndau dzeshe dzinodetserwa antu anenge auya kotenga mitombo, ndau dzeshe dzinotengeserwe mitombo dzinofana kunge dziri ndau dzakanaka maningi, ndau dzachena, ndau dziri padhuze nepato, izvi zvinoita kuti antu asanetseka ngekuenda kuretu eida kutenga mitombo yechiyungu.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu dzinofanira kunge dzrindau dziripadhuze nezvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu. Izvi zvinodetsere maningi kuti antu eshe anengeapuwa anyorerwa pashi mishonga nemitombo yechiyungu andoenda padhuze kootenga.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo inorapa mikuhlani yeantu dzinofane kunge dziri ndau dzakanaka maningi dzinofanahe kunge dziri ndau dzisikanayi kuitira kuti mitombo iyona yechiyungu peinenge yakagara isapindwe ngemvura izvi zvinozodetsere kuti ishaye uturu kana hukaira.

Ndau dzeshe dzinotengeswa mitombo yechiyungu dzinofanira kunge dziri ndau dzisikanayi ,dzinofanirahe kunga dziri ndau dzakanaka maningi dzinochengetedzeka mitombo kuti mitombo yakhona peinochengetedzeka isashisha, isaora kana kunaiwa.

Antu eshe emuntaraunda nehurumende tinoda kuabonga maningi ngekuda kwekutendera antu anoshanda akazvimiririra kuti agadzire zvitoro zvinotengese mitombo. Zvitoro zvinotengese mitombo zvakona zvinofana kunge zvine zvibandera nezvikwangwari pabanze zvinokombidza ndau ine zvitoro izvi.

Ndau dzeshe dzinotengese mitombo yechiyungu, dzinofana kunge dziri ndau dzakachena maningi, ndau dzisikanai, ndau dzisingapindi zuva dzinofanira he kunge dziri ndau dzakanaka maningi kuitira kuti anhu eshe anenge eida kutenga atenge apandau dzisina mukuhlani.

Ndau dzeshe dzinotengeswa mitombo inorape mikhuhlane mitombo yechiyungu dzinofana kunge dziri ndau dzakachena maningi. Mitombo yakona inofana kunge iri muzvikaba imweni yakona iri mumabhohleya zvinodetsera maningi kuti mikhuhlane isapararira.

Chiro chakanaka maningi kuti antu eshe anoziya neanoshandire hurumende ahambe mumuganga yakafanana neyakasiyana eibhuira antu nekufundisa antu ngekuda kwakanaka kuchengetedza utano nemichovha yavo.

Veshe vanoshanda mukati mwezvibhehlera neantu ashe akafunda anofanira kuramba eihamba mukati mwe ntaraunda dzeantu eifundisa antu ngekuda kwekunaka nekukukosha kwakaita utano izvi zvinodetsera maningi kuti antu eshe asandobatwa ngemikhuhlani imweni inorapika neimweni inodziiririka.

Ana eshe adoko neantu akuru eshe anoona ngezveutano anofanira kuhamba muntaraunda dzinotengeswa nentaraunda dzinogara antu maningi eifundisa antu ngekuda kwekukosha kwakaita utano.

Zvakanaka maningi zviri kuyizwa ngehurumende, ngekuti iri kuhambe mumiganga yeshe yeibaya antu ,nekubayira antu mitombo yechiyungu ,inodetsera kuti mwiri ugare wakagwinya, ugare unemasoja akangwara kuyitira kuti usabatwa ngezvirwere.

Hurumende yedu yeZimbabwe inofanira kunge ine michovha nemovha dzakawanda maningi dzinotwra eshe anenge eiende kofundisa antu ngezvekunaka kweku chengetedze utano.

Antu eshe emunharaunda anofanira kuata pashi pemachira asingapinzi nhunga, izvi zvinodetsera kuti anhu asabatwa ngemukhuhlani yakasiyana siyana inokonzerwa ngenhunga.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe anezvigaro nemakorokota eshe mune zveutano, agare pashi nokufundisa antu, kubudikidza ngekuti zvirwere zveshe zvisapararira ,nokuti antu achengetedze utano wavo ugare wakangwara.

Antu eshe anoziya neaneruzivo padera pezviro zvakawanda maningi ,vanofanira kunge eyiziya nekuhamba mundaraunda, eyi fundisa antu ngekuda kwekukosha kwakayita kuchengetedza utano, nokuti mukuhlani imweni inenge yauya isati yabata antu agare aziya nokufundisa antu kushata kwayakaita nemarapirwe ayo.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe akafunda aigare misangano dzavo dzaanenge eibhuirana nekunasa kuthxothxorosana ndxondo padera pemikuhlani yakawanda kuitira kuti antu asaparadzirwa ngemikuhlani .

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota nekuda kwebasa guru revanoita mukati memiganga edu varikufundisa andu eshe anogara muno visa, vakadzi, asharuka, nemhandara nemajaha nekuda kwekukosha kwekubairirwa.

Chiro chakanaka maningi chekuti antu eshe emundaraunda arime zvirimwa nemuriwo inoryirwa ngeantu inoutano inoita kuti utano hwepabonde hwevanhu neutano wekubara ugare wakanaka maningi .

Zvakanaka maningi kuti antu eshe emuntaraunda aende Kuna ana mukoti, madhokodheya nana mazvikokota kana ane mimba, kozemenwa, kovhenekwa nekurapwa. Izvi zvinodetsera maningi kuti zveshe zvinoitika zviitike ngekuti anenge abhuirwa zvakanaka.

Antu eshe emukati mwenharaunda amuna neakadzi anofane kufundiswa ngekuda kwekunaka kwakaita utano hwepabonde neana adokowo ndombi nemajaha anofane kufundiswa ngekuda kwekukosha kwakaite utano hwekubara neutano hwepabonde.

Karetu taiziye kuti kana munhu akaite pamwiri kana mimba, ndani yake unoiponera pambatso, Asi izvozvi hurumende yakagadzira zvibhedhlera zvekuti ane ndani anoenda koponereyo. Saka antu eshe ane ndani anokurudzirwa kuti asabarire mumbatso, asi aende kuzvibhedhlera.

Wutano wekubara newutano wepabonde, unofanira kuyita weyifundiswa antu eshe emundarawunda, kuti azofundisa vamweni antu vemumiganga yakatowanda wanda. Izvi zvinoyiswa nge antu akafunda maningi, aneruzivo, kuyitira kuti antu eshe anozofundiswa, aziye nokufundisa wamweni antu ngekuti anenge anewunyazvi.

Andu eshe akati fundei anofanira kumbogara pashi eimbokurukura nekufundisana nekupanana mazano ngekuda kwenjira dzimweni dzinoshandiswa kuti utano hweantu hwepabonde nehwekubara huchengetedzeke.

Ana adoko, asharuka, antu akuru, aisa, amuna neakadzi eshe anofanira kuenda kuchibhedhlera obhuyirwa ngokuda kwekunaka kwakaita utano hwepabonde neutano hwekubara izvi zvinodetsera antu einge azokura kuti asanetseka.

Antu eshe achandotanga kuroorana neachangotanga kuitisana mimba anofana kuenda kuzvibhedhlera koofundiswa ngekuda kwekukosha kwakaita utano nekuchengetedza mhuri nembatso. Izvi zvinoita kuti utano hugare hwaka chengetedzekazve.

Tinobonga maningi hurumende yedu yeZimbabwe, neantu eshe anoshanda akazvimiririra ngekuda kwezvaarikuita. Amweni akhona ndiwo arikudetsera kurapa antu nekufundisa antu ngekuda kwekukosha kwakaita utano wekubara.

Antu eshe arimuntaraunta anofanira kufundiswa ngenyaya yekukosha kwehutano hwekubara izvi zvinobetsera maningi kuti amweni antu eshe kunyanyanya ndombi paanozoita ana awo asazonetseka nekubara .

Antu ese tisaite mityara tyara tisaite mimango kunyanya ana echikora arikufunda fundo yesekondari nefundo yekutanga, kana teibhuyirwa ngezvekunaka kwakaita utano wekubaara ngatiyaye ngatipurutane ngatisaita mumango.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe anoyita zvekutomuka ,kujaha, kurumba, kutware nekuteka-teka simbi, azviyite eyiziya mitombo yeshe inodiwa, kuti antu agare aneutano hwakanaka maningi.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe anoita zvekujaha aziye kuti paanenge eijaha kana akuwara anofana kunge anemibhedha yakanaka yekutwarwa ndiyo, nezviro zvakanaka zvekushandiswa ndizvo kana akuwara.

Antu eshe anoita zvekurumba, kutomuka, kusvetuka nekujaha vanofanira kunge veizviitira panduze pezvibhedhlera kutira kuti kana akakuwara aende kuzvibhedhlera kundorapiwa.

Vanthu veshe vanoite zvekujaha zvekurumba nezvekutomuka vanofanira kugara vane michini yakanaka nemichini yakakwana yekuzozviongorora kana einge apedza kurumba kuti agare ane utano hwakanaka.

Antu eshe anoita zvekujaha, antu eshe anoita zvekutomuka neantu eshe anoita zvekurumba nekuake mwiri vanofanire kuzviita vaine zviro zvakanaka maningi zvakafanana nemitombo inoita kuti mwiri dzavo dzigare dzakagwinya.

Antu eshe anoita zvekujaha zvekurumba zvekutomuka nezvekusvetuka nemitombo imweni yaanotamba anofanire kunge ari antu anogara aisimbisa mwiri dzavo nekurye zvikafu zvekurye zvine utano .

Antu eshe anoita zvekujaha, kurumba, kutambe bhora nekuthomuka anofanira kuziya chikhafu chakanaka maningi chekurya chekuti mwiri yavo igare yakanaka, nekuendawo kuzvibhedhlera koofundiswa nekoozemenwa nemichini yemazuva ano kuti mwiri igare yakanaka.

Antu eshe anoite zvekutomuka, kujamba nekujaha anofanire kunge ari antu anozive kurya chikafu chakanaka, chekurya chakanaka chinosimbisa muwiri neutano, izvi zvinodetsera kuti paanenge echiita zvekujaha zvawo asazoite mikhuhlani.

Zviro zvakanaka maningi zvinoizwa ngaantu anorumba anojaha anotomuka neanotamba imweni mutambo yakawanda zvekuti anenge eimwe mvura izvi zviboitira kuti paanenge eijaha mvura yawo painenge yeipera mumwiri isapera yakawandaba.

Antu eshe anoyita zvekujaha, anofanira kumwa mvura yakawanda nekugadzira zviro zvakawanda maningi padhuze navo ,zvinoita kuti asabatwa ngemukuhlani, anofanirahe kunge eyirumba maningi nekujaha ,izvo zvinoita kuti agare aneutano hwakanaka asati kana ajaha ombomira, asi andoramba eyi jaha zuwa ngezuwa kuti ngazi igare yeirumba rumba.

Antu eshe anoite zvekujaha , kurumba kutomuka nekutambe bhora neimweni mitambo yakandodaro anofana kurye chikafu chakanaka chine utano kuitira kuti paanenge eitazveshe izvi eisimbise mwiri dzawo ange eizviita nehutano hwakanaka.

Antu eshe anoita zvekutomuka kurumba nekujaha anofanira kumwa mvura yakawanda maningi nemitombo inovadetsera pavanenge veirumba agare mwiri dzawo dzakanaka maningi dzakagwinya izvi zvinodetserahe kuti nyama dzigare dzakagwinya.

Antu eshe anoite zvekujaha nekurumbe nekuite imweni mitambo inotwasanudze marenje nekusimbise mwiri anofana kunge ayiziya mitombo yavo yeshe yavanoshandisa kuti kana akuwara, kana asizi kukwarahe neinosimbisa mwiri nenyama kuitire kuti mwiri dzigare dzine utano hwakanaka.

Chiro chakanaka maningi kuti antu eshe ano ita zveku jaha anoita zveku rumba ne ano tomuka ne ano kandire zvi mapuwe zve mitambo ne ano tambe bhora apote eyi enda ko zemenwa neku enda ko ningirwa mukati mwe zvibhedhleya nge muchini yakanaka maningi.

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota nemadhokodheya ngekuda kwekugadzira kwaari kuite michini michini yakawanda inoshande zviro zvakawande maningi mukati mwekupona kwedu imweni yakona inoshanda kurapa mikuhlani imweni inoshanda kuongorora nekuzemene mukhuhlani.

Tinobonga maningi ngekuda kwezvirikuizwa mukati mwentaraunda dzedu . Madhokodheya ashe aakushanda muzvibhedhlera aakushanda akapfeka zviro zvinoachengetedza nezvinoita kuti hutano hweantu ugare wakanaka, akushanda akapfeka zvemunzeye amweni akona akapfeka zvemumaoko, zvigero zvawo zvinogara zvakanaka. Saka tinobonga hurumende ngekuda kwekushandisa antu kuti angadzire utano hweantu.

Mitombo yeshe yechindau inooneka kumakanyi, mumbatso dzedu, kumataundi nemushango inofana kunge yeizikana zveinorapa kuitira kuti ana edu etichazobara ange eikure eiziya kuti kunemitombo isikatengeswi inoshanda.

Taiti ijee kabanga igwinyiso, zvizvakatonaka wena ,kuti antu eshe anenga ane mwiri dzavo dzisinganasi kuzwa zvakanaka, tirambe teirya mitombo yechindau. Zvinodetsera pakuti mwiri dzedu dzigare dziri zvigwindiri.

Antu eshe tinofana kudzokera kustika dzedu dzatayiita karetu nemitombo yataishandisa, nekuirya nekuishandisa. Izvi zvinodetserahe kuti mare tisanyanya kuibudisa maningi teiotenge mitombi yechiyungu. Mitombo yechiyungu ine zvayaka shatira.

Zvakanaka maningi zvirikuizwa ngeantu mukati mwenharaunda. Amweni akona antu arikufundisana ngekuda kwekukosha kwakaita mitombo yechindau. Izvi zvinobetsera kuti utano hwedu hugare hwakamwoyoka mukati mwekurarama.

Zvakanaka maningi kuti andu eshe kunyanya vana vadoko tive neruzivo rwemutombo yeshe yechindau kabanga inooneka mushango izvi zvnoita kuti vandu veshe vanenge veirwara ngemukuhlani yakasiyana vaende kundokaya mutombo yona vasizi kubudisa mare.

Mitombo yeshe yechindau mitombo yeshe yechibhoyi aidi mariba kana weida kuikaya unondoenda mushango imweni yakona inooneka mushango imweni inooneka pamhatso izvi zvinodetsera kuti mari yetinobudisa inenge iri shoma.

Vantu veshe vemuntaraunda vanofanira kufundiswa ngekuda kwekunaka nekukosha kwakaite mitombo yeshe yekudhaya. Mitombo yechintau nekuda kwekushanda kwairi kuita mwukati mwekurarama kwedu vanofanira kufundiswa kuti inoshandiswa sei, izvi zvinodetsera mukati mwekurarama.

Zvimweni zvekurya zvatairya karetu zvakafanana nemadhumbe emuhlobo wemusatukana zvakanaka maningi ngekuti zvaisimbisa ndhlondo dzedu, zvaisimbisa utano hwedu ,izvi zvaidetserakuti tigare tineutano hwakanaka maningi. Izvi zvinotidetsera kuti tirambe futi teizvirya mazuwano tigare tineutano hwakanaka

Chiro chakanaka maningi kuti antu eshe emuZimbabwe tiziye kushanda kunoita mitombo yechindau izvi zvinodetsera maningi kuti tisaramba taibudisa mare yokotenga mitombo mukati mwezvibhehlera nemuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Tinode kubonga maningi ngekuti mitombo yeshe yatinoona yechindau, yeindomera mukati memagwanza, muruwanze, nemumbatso dzedu nemushango. Inorapa maningi ayidi antu ane mare maningi, asi inondodawo antu asina mare ,ngekuti akatoyishandisa zvakanaka anotopora asi inoda ruzivo rwekuti inoshandiswa sei?

Zvakanaka maningi kuti mitombo yeshe yechindau antu eshe adoko nafundiswe kuti inoshanda sei nekufundiswa eibhuirwa mitombo yakona inoshanda kurape nhengo nemitezo yakawanda wanda yemumwiri.

Mitombo yeshe yechibhoyi nemitombo yeshe yechindau inofanirwa kuzikanwa ngemuntu weshe mukati mwendaraunda kuti inoshandeyi izvi zvinodetsera maningi kuti antu ese emuntharaunda asaneseke ngekutenge mutombo.

Mitombo yeshe yechindau inofana kuzikanwa ngeantu eshe kuti inoshandei izvi zvinodetsera maningi kuti imweni yakona peinenge yaoneka mukati mwedhorobha antu anokone kuziya kuti inorapei zvotodetsera.

Antu eshe emuntaraunda anofana kufundiswa kunyanya ana adoko kuti kana aane mitombo yechindau anogadzira sei mitombo yechiyungu iyo unodetsera maningi kuzorape mikuhlani.

Mitombo yeshe yechindau vantu vanofana kuiziya nekuti inoshanda sei. Izvi zvinobetsera kuti pamweni pakona tikabatwa ngemukuhlani tisina mari hatikwereti mariba, asi tondoshandise mitombo yechindau yakanakirahe kuti haina zvainokonzera zvakashataba mukati memwiri dzedu.

Antu eshe kuti utano hwedu hugare hwakanaka tinofanira kumwa mashizha emiti dzimweni dzinorapa dzinoukaira, dzinorape mwiri wedu nemitombo dzinorape mwiri yedu kunyanya mitombo yeChindau.

Chiro chakanaka maningi kuti antu adoko azive kuti guku mutsungu tsungu mbowa nezvimweniwo zvakaita musevanzi muriwo yakanaka maningi kurya ngekuti inodzivirira mwiri kuti isabatwa nemikuhlani.

Antu eshe emuntaraunda neantu ekumaruzevha tinofana kuabonga maningi ngekuti pane mitombo yakawanda maningi yaari kuenda kotsvake mushango eiuya eipa antu zvinoita kuti utano hweantu hugare hwakanaka hwakamhoryoka.

Zvakanaka maningi kuti antu ese ane ruzivo rwekuti mitombo yeChiNdau inoshandei, agadzire maguchu anenge ane mitombo iyona eyibhuyira antu kuti zvinoshandei, otengesa. Izvi zvakanakira kuti hazvina zvezvinoshaishire mwiri.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe ane ruzivo padera pemitombo yeshe yeChiNdau aite eyifundisa nekukombidzawo vantu vanogadzirawo mitombo yeChiyungu kuti agadzire mitombo yeChiyungu kubudikidza ngemitombo yeChiNdau.

Azvisi kushataba kuti andu veshe vane ruzivo padera pemutombo yedu yechindau vagadzire mutombo yechiyungu izvi zvinodetsera maningi kuti hutano wedu hwunoramba hwakanaka maningi nekuti vandu veshe vanenge eigara achiponeswa.

Thewe kana kuti gawakawa rinoshanda zviro zvakawanda maningi mukati mwekupona kwedu zvinosanganisira kurape ganda redu, kurape maronda nekurape zvimweni zvimukhuhlane zvinondouyawo mukati mweupenyu nemukati mwekurarama.

Mitombo yeshe yechindau nemitombo yechibhoyi inofanira kufundiswa antu mashandire ayo kuitira kuti ana mazvikokota panogadzire mitombo yechiyungu agadzire eishandise mitombo yechindau. Izvi zvinodetsera.

Pane miti dzakawanda maningi dzinooneka mukati mwentaraunda dzedu. Miti dzinodetsera mukati mekurape mikuhlani yakawanda. Miti idzi ndoodzaishandiswa ngeakuru edu asharuka ekaretu kurape mikuhlani nekuti mwiiri idziiririke kubva kumikuhlani.

Antu weshe, kunyanya anamazvikokota anofanira kuziya ngezvekushanda kwemitombo yechindau ,kana aziya ogadzira mabhodleya anenge aine mitombo yakona, oyigadzira kuti inwike oyisvina.

Antu eshe anoziya ngezvekukosha kwemitombo yechindau neantu eshe anoziya kushanda kwemitombo yechindau anofanira kugadzire mutombo yakadaro kusvina oisa muzvikaba nemabhodhleya zvinobetsera kuti antu eshe anenge eyida auye atenge

Mitombo yeshe yechibhoyi nemitombo yeshe yechindau inofanire kungwarirwa nekuzikana ngaantu eshe kunyanya ana mazvikokota kuti paanonga akugadzire mitombo yavo yechiyungu anogadzira eishandisa mitombo yechibhoyi ngekuti ndiyo yakanaka aina zveinokonzera zvakashata.

Mitombo yeshe yechinyakare nemutombo yechindau mutombo yechibhoyi yakanakira kuti imweni yakona inosvinwa yoshandiswa kugadzira mitombo yechiyungu inoshandiswa kudzodza paganda nekukweshesa mazino nekudzodza pamuromo yedu.

Zvakanak maningi kuti anthu eshe anoita zvekugadzire mitombo yechiyungu agadzireo eishandisa mitombo yechindau imweni mitombo yakona inoshandiswa kusuke mazino neimweni yakona inondoshandiswa zvakawanda izvi zvinodetsera maningi mukati mweutano.

Achisi chiro chakashata maningi kuti andu eshe anoziya nekugadzira mutombo yechindau aite eibhiirawo andu anogadzira mutombo yechiyungu kuti asvine nekuongorora mutombo yechindau kuti agadzire mutombo yechiyungu kuti idetsere andu akawanda.

Tinobonga maningi antu eshe kunyanya antu echikuru nekuda kwekufundisa antu nekuda kwekunaka kwakaita mutombo wechindau izvozvi mitombo yechindau yakutorwa kuiswa mumabhedhlera kugadzire mitombo yakanaka inoshanda mikuhlani nekudziirira mwiri kuti isabatwe nemikuhlani .

Zvakanaka maningi kuti mabhodhleya ange eyishandiswa ndeana mazvikokota ,neantu eshe anogadzira mitombo yechiyungu eyishandisa mitombo yechindau ,ngekuti amweni antu aadi mitombo yechindau Saka akawona ari muzvibhodhleya nemumabhodhleya anovhiringika.

Antu eshe kunyanya ana anofane kufundiswe kutwa nekukuya mitombo yekaretu iyo inobetsera kurapa mukhulani yekaretu iyo yetakuona mazuwana izvi zvinobetsera maningi mukati mwetakuraramakuti asazopambdza mari yakawandamaningi kutenge mitombo.

Tsangamidzi neimweni mitombo yakafanana nehanyanisi inodetsera mukurapa zvimukuhlani dzinofana kunge dzeirimwa kumakanyi nekumaruzevha. Zvinozodetsera kuti asabudisa mare yakawanda kutenge mitombo.

Tsangamidzi tikaidhibanisa kana kuivhenganisa neuchi nemandimu tomwa zvinorape mukuhlani yakawanda maningi ndiyo yeimweni mitombo yechindau inonyanya kushandiswa mukati mwenharaunda dzakawanda muZimbabwe.

Mitombo yeshe yechindau, mitombo yeshe yechibhoyi yakanakira kuti imweni yakhona inoshandiswa kugadzira mishonga nemitombo inogeza mazino nemitombo imweni yechiyungu inobatsira mukati mwendaramo dzedu. Seantu atema.

Mitombo yeshe yechindau tinoda kubonga antu eshe anoguya nekugadzira kuti iite mitombo yechiyungu izvi zvinozodetsera maningi kuti mikhuhlane irapike zvimodetserahe kuti mwiri yedu idziviririke kubva kune mikhuhlane.

Antu eshe tinofane kukotoka kutsika dzedu dzataishandisa karetu nezviro zvatairya, nemitombo yataimwa karetu kuitira kuti mwiri dzedu dzigare dzine utano hwakanaka maningi. Izvi zvinodetsera mukati mwekurarama kuti mwiri dzedu dzigare dzine utano.

Mitombo yeshe yechindau yataiziya neyaizikanwa nevasharukwa vekaratu kuti inorapa muiri inofana kugadzirwahe ngeantu eshe akafunda maningi ana mazvikokota zvinodetsera maningi kuti imweni yakona yakazogadzirwa ikaiswa muzvigaba nemuzvibhotoro yoita mutombo yechiyungu izonodetsera kurapa mukhuhlani.

Zvakanaka maningi kuti mitombo yeshe yataishandisa karetu igadzire mafuta ekuti tidzore izvozvi nezviro zvimweni zvakaite mitombo yechiyungu zvinozobetsera kuti muwiri dzedu dzigare dzakanaka maningi.

Chiro chakanaka maningi, taiti ijee kabanga igwinyiso teibuyirwa ngeasharukwa edu kuti tinofana kukotoka kunzinde dzemiti nemitombo yeshe yetaishandisa karetu, yeChiNdau. Izvi zvinobetsera maningi nekuti mitombo iyona haina chipomerwa.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kweantu eshe asharukwa nanambuya edu nen'angao ngekuda kwezviro zvakuita arikufundisa antu eshe kuti mitombo yekaretsvo, mitombo yechindau inoshandiswa sei mukati mwekurarama.

Taiti ijee kabanga igwinyiso zviro zveshe zvatinobhuirwa ngeasharukwa edu kunyanyanya ngezvemutombo zvinofana kunge zviri zviro zvatinoisa mundxondo zvetinoziya zvatinotenda kufundisika kuti tazosara tega tisazobatwa ngemikuhlani.

Tinobonga maningi antu eshe anohamba eibhuyire antu neanope antu ruzivo rwekuti mitombo yechindau inoshandei. Izvi zvinodetsera kuti tisapambadza mare yakawanda maningi teiende kotenge mitombo yechiyungu mukati mwezvitoro.

Vandu veshe vane ruzivo padera pemutombo yakawanda maningi vanofanirwa kuhamba mundaraunda veifundisa vanhu kuti mutombo yakona inoshandiswa sei inotwiwa sei izvi zvinoita kuti vandu eshe anenge abatwa ngemukuhlani neanenge eida kunasira utano hwawo anogadzira hawo asina mari yavaibvisa.

Tinobonga maningi ngekuda kweantu eshe akuru, asharukwa anobhuyira ana adoko ngekuda kwekunaka kwakaita mitombo yekaretu. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu eshe achazouya ange ane ruzivo rwekunaka nekukosha kwakaita mitombo yekaretu mitombo yeChiNdau nezveinodetsera kuti inodetsera kurapa mikuhlane nekudziirire kuti mwiri yedu isabatwe nemikuhlane zvisina tsarukano.

Mitikiti nemigaka neimweni miriwo inoryiwa ngeantu mukati mwemaruzeva yakanaka maningi ngekuti inoita kuti miri yedu igare yakakosha igare yakati gwindiri izvi zvinoita kuti tigare tine utano hwakanaka .

Zvakanaka maningi kuti tisive kushanda kwemitombo yechindau izvi zvinobatsira kuti kana tega tiripamhatso tinokona kuzvishandisa nekutswanya tswanya ngekuti tinenge tisingabvise mari.

Ntewe kana kuti gavakava rinodetsera maningi mukurape ganda mukurape zvifuyo zvedu zvakafanana nezvitiyo nehuku nezvifuyo zvepamhatso zvimweni kuti zvisabatwa nemukuhlani.

Mitombo yeshe yechindau antu anofaninge achiiziya kuti inoshandei, izvi zvinodetseredza kuti kana tisina mari atiende kuzvibhedhlera zveshe kana kuzvitoro zvinotengese mitombo kana kukwereta antu ,asi tinongoenda mushango totondokaya.

Antu eshe ngatipurutane tiyaiye teibhirwa ngaantu asharuka padera pekunaka kwakite mitombo yedu yechindau kuti tizonyore pashi amweni antu etichazobara asare echierengawo ngekuda kwekunaka kwakita mutombo yechindau.

Chiro chakanaka maningi kuti antu eshe emundaraunda, neantu eshe emunyika tiziye kuti miriwo yatairya karetu yairapa, imweni yakona yakayita guku, mutsungu-tsungu, mujukuwawa, mumbowa, museyanzvi, tinofana kudzokera kwadziri nokuti dzinorapa.

Tinobonga maningi antu eshe anoziya kunaka kwakaita mitombo yechindau akafanana neantu asharukwa ari kudetsera maningi mukunyora nekuti nyika yeshe izive kuti mitombo yedu yechibhoyi neyechindau iri munharaunda yedu yechimanimani inomboshandei.

Antu eshe mumakanyi, mumaruzevha nemumataundiwo anofanira kunge ane zviminda zvidoko zvanorime muriwo. Muriwo wanorima unofanira kunge weisanganisire mitombo yeshe yekaretu, mitombo yekudhaya, mitombo yechindau.

Mitombo yeshe yechiNdau inozivikanwa kuti inoshandeyi, antu anofanira kuinyora pashi kuti amweni antu anozouyawo azoziya kuti mitombo yakadaroko inombonatsa kushandeyi chaiko.

Antu weee tinofana kupetuka kutsika dzedu dzataiita kare dzeshe izvi zvinodetsera maningi ngekuti tsika dzedu dzataiita tairye guku teirishandisa semuriwo tairye zvakawanda maningi zvataishandisa semuriwo izvi Zvaidetsera kuti mwiri yedu igare iri zvigwindiri.

Zvakanaka maningi kuti peshe panenge pabhuiwa ngemutombo yechindau nemichero yekudya neimweni muriwo pange peibhuiwa nemashandire azvinoita mukati mekuti utano wedu ugare wakanaka.

Zvakanaka maningi kuti tidzokere kutsika dzedu dzataiita karetu ,karetu tairye tewe teiriisa mumvura yekumwa pamweni pacho izvi zvaidetsera kuti mutombo uwowo waidetsera kuti utano hwedu hugare zvakanaka.

Mutsungu-tsungu, guku, museyanzvii neimweni muriwo yakafanana nemuchukuwawa yetaishandisa nekurya karetu neamweni antu anogara kumaruzevha anoirya ngekuti yakanaka. Inosimbise mwiri yeiita kuti mwiri usabatwa ngezvirwere.

Mutombo yechindau yakanakira kuti imweni yakona yatomwa mushango onoshandiswa maningi kuti irape mukuhlani yakasiyana siyana airapi mukuhlani umweba zvasiyana neyechiyungu inotozikanwa kuti iyi inorapa mukuhlani wakati.

Mitombo yeshe, yechindau inoshandiswa mune zvakawanda maningi, kusanganisira muremba-remba. Muremba-remba unoshandiswa kurape zvirwere zvemwoyo. Izvi zvinoita kuti antu eshe arikurwara ngemwoyo akaurya arapike.

Zviro zvakanaka maningi kuti antu ese kunyanya asharuka anoziya ngezvekunaka kwemitombo yechindau aende mushango kookume mitombo yona ouya nayo pamhatso. Izvi zvinodetsera afundisewo ana adoko ngekuda kwekushandiswa kwayo.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe emundaraunda kunyanya ekumaruzevha ageze maoko ashambe nyara dzawo asati abate miriwo inoryiwa miriwo inenge yakaiwa mumunda yakafanana neguku mutsungutsungu, museyanzvii nemuchukuwawa kuti utano hugare hwakanaka.

Antu eshe anoziya ngezvekunaka kwemitombo yechindau kunyanya yakaite miriwo mitsungu-tsungu neyakandowanda-wanda, anofana kufundisa antu eshe ngekuda kwemitombo yakhona, mashandisirwe einoizwa, nekunyorawo pashi, nemaguzibhera nekunaka kwezvakaita mukati meutano.

Mitombo yeshe yakudhaya inofanira kunyorwa pashi mashandire ayo. Kuti antu eshe achazouya kana isusu tafa anonge ari antu anenge eiziya zvaanoita anozoona pekuerenga. Kana aerenga anoziya kuti mitombo imweni haishandenyi.

Mitombo yeshe yechindau inooneka mushango inofana kunge ine peyakanyorwa mashandire ayo kuitire antu anenge asingazive neanobva kundau dzakasiyana siyana nemiganga yakasiyana siyana kuti aziye zveinoshanda ngekuti inenge yakanyorwa

Andu eshe anofundisa andu nekuda kwekukosha kemitombo yechindau anofana kuvafundisa he nekuvanyorera kuti mitombo yakona inomboshandei zvinozobetsera kune vandu vachazobarwa kuti akure eizoziyawo.

Antu eshe emundaraunda anofanire kuite mazuwa aanoenda koofundiswa ngezvekunaka kwemitombo yechibhoyi mitombo yechiNdau ndiana mazvikokota. Izvi zvinodetsera kuti agare utano wavo wakanaka maningi.

Tinoda kubonga maningi anthu eshe anoziya ngezvekuda kwezvekushanda kwemitombo yechindau izvi zvinodetsera maningi anhu eshe kuti anozouya anoona zvakanyorwa zvekushanda nemitombo dzechindau idzi.

Tinobonga maningi anthu eshe anoziye ngezvekushanda kwemitombo yechindau izvi zvinodetsera kuti kana anthu anenge asingazii akashaya wekubvunza anondobvunza iwona ngekuti mitombo yechindau iyi inodetsera kurape mikuhlani nekutodzivirira mwiri kuti dzisandobatwe batwe nemikuhlani.

Antu eshe emuntaraunda nemimiganga tinofane kuziya maningi ngekuda kwekunaka kwakaite mutombo izvi zvinodetsera kuti mitombo yeshe kana teiiziya kana tikabatwa ngemukhuhlani tinorapa ngekubudikidza ngekuziya kwetinenge teiita.

Chiro chakanaka maningi kuti antu eshe asharukwa ari muntaraunda dzedu abhiire ana adoko ngekuda kwekushanda kwemitombo yechindau, izvi zvinodetserawo maningi kuti mikuhlani yeshe kana ikazotibata isatibata ngesimba ngekuti mwiri dzenge dzakagwinya.